Nyɔnu kple ɖevi aɖewo tɔ ɖe emɔdzeƒe ƒe ŋgɔ. Eŋu gbemu aɖe le woƒe megbe. Mototɔ aɖe ŋutsu le motota dom tsɔ agba ɖe motoa ŋgɔ. Nyɔnuawo le mototɔ ƒe gbɔ kpɔ eye ɖeviawo hã wo le nuwo wɔm ɖe wo ɖokuiwo si. Nyɔnuawo kɔ bagi ɖe asi.

Edzobibi aɖe dzɔ ɖe aƒewo kple eʋuwo dzi, eʋuawo wo bi eye aƒeawo hã wo bi, na ɖe dzedzem le afima abe goil filling station ene.

Ŋutsu kple nyɔnuwo wole ku ɖe teƒe. Aɖaka le woƒe ŋgɔ. Wole konyi fam vevie ɖe. Ŋutsu aɖe dze klo ɖe nyɔnu gbɔ. Nyɔnua le avi fam eye ŋutsua le akɔ fam nɛ.

Idzinia aɖewo le dɔ wɔm. Wole awu aɖewo me. Woɖo kuku ʋiwo. Wodo glovu hã ɖe asi. Awu ma me wole la wole awu ɔrɛndzi me